Nen cal ayuba ma gitweyo atweya wek onyut cal rec ki yung kunyimme tye bwome ma giketo ki yibe bene ki yung kuwiye tye ma oilo wiye dok malo yung iwi pol del kome bene ki giro agira wek onen ma gwa calo del kom rec ka dok kilingo ki rangi macol ki makwar bene udo mo ki keto bene ma ocung atir kede ma dok ti ka neno bene yung wi polo

Cal lee puno ma ocung i jang yat kun omako jang yat ki cinge acel yat man jange tye madwong ma okadde akada kun bene poke tye madongo dok nen gengo ceng lee man bedo calo ocung i jang yat ma tye i dye bunga kun lee man bene wang nen malik yec kome tye ma nen madwong ma nen macol.

Cal labwor ma tye ka wot i teng yo ma okato ka ma kigwoko iye lee i bunga mutoka ma lunen piny tye labwo man tye ka wot labongo lworo mo keken.

Cal ot mo ma kiwero iye maleng i ot man nen cal adungu madit ma kiketogi piny bao bene tye ma kijengo ajenga i kor ot tye cal ma kigoyo agoya pa dako ma tye ka wot mulere ma tye idyere ki dong itenge ki tenge mon aryo ma guruko bongo ento bongi maboco adungo mukene bene kijengo i kor ot ma tye ka nen.

Man cal dano ma ocung acung i meli en tye ka wot ki ngiyo woko yeya man ki twero ki tol unu ma kiwiyo madit mac bene tye kikubo ma ki diyo ci lyel.

Cal kom muyembe ma onyak mapol ki i jange acel keken muyembe amn ocek mutegi ma tye nyige bedo matarne muyebe man tye ka nen maleng ma obedo rangi alumalum.

Cal lee leene tye gin angwen lee man tye nen lee lacek lee man gitye idye lum kun guilo ibgi mabit kun gitye ka neno kabedo acel dye lum man odongo kun mukene nen ma dyaka muken nen ma tye otwo iyo ngeye bene tye nen bunga ma yadine tye ma ojany ma kingi oribbe matek.

Cal yat cal labolo ma pokgi tye malac ma mabor ma yamo tye ka kutone labolo acel olenge alenge kun okelo kome woko labolo man tye inyom ot mo ma kiguro kome ki bao kun dogola mere kicelo kome ki daba wiye tye ma kiguro ki bati bene pol tye ka nen maleng ma ceng tye ka ryeny.

Atudu nam tye ka kwang kun goyo bwome lamal atudo man tye ma doge bit dok mabor wange bene tye kanen maleng atudu luwote bene tye ka nen i yo ngeye ki i cinga ma yung lacam pii man tye ka nen maleng.

Cal ginacama labolo ma bedo calo kikwanyo kii poto kun ume tye otwo labolo man tye ki jubane mukene tye alumalum nencalo peya ocek.

Cal panga ma nen tye gin abic kiketogi ping ingom panga man lebgi tye mabit kun nen calo pud kipako apaka kom panga man ma lebgi nen tye ma olileo fayiro bene nen ma kitiyo kwede me pako panga man.

Man nen cal nilo ma kiwiyo awiya ci tye matek kiketo i gin lawala mo lawala man coc tye i kome ma kicoyo ni wajoli ka donyo i ot man nyo ikabedo man ki yomcwiny.

Cal cing dano ma omako rec pud amaka ki i pii rec man oyabo dogge daki bene omoro wange yibe ti mabit atir lakke bene cogone ma tiyo kwede me kwang i bwome-ni tye ma oyare ma bit rec man komme nen ma bwot dok tye macol pii ingeye pii ma ki woto ki iye-ni bene nen pii maleng cing dano cael oyare kun diyo rec i komme recci tye ocung ki bute

Cal winyo ma ngute bor ma bedo i pii winyo man ocuto rec idoge dog winyo man nen mabor mabit pii ma winyo man tye iye tye nen maleng ma bene pe mol tye pii ma ogure kacel ma winyo man kwo iye.

Cal lee ma kilwongo ni nyang tye i pii ma tye i wang it nyang man tye obuto abuta i pii man yibe tye i pii kun wiye tye woko mwodo tye i wi cere, mwodo bene otwei macego cege i wi cere.

Cal cuk man nen jami kiteko ateka me acata kun kom kekere tye ka nen i dog cuk man i cuk man kitye ka cato okono ma ginen dong gutegio ki labolo bene tye kanen dako acel bene tye ka mako okono muno ki dong acel tye ki i ngeye ma tye ka gengo ceng ki lageng ceng nyig cam mukene manen mapol bene tye latin acel bene ocung kun omako pyere bene tye ki ur matek.

Cal lee amuka ma gitye gin aryo kun gitye ka wot ki cam i dye lum ma lumme otwi lapiny yat bene nen tye i ngye ma ojanyu matek kun jange muken etye ka gudo ngom lum man tye kanen ma tye ka dongo maber kun poke weng tye ka nen rangi alumalum.

Cal dano ma tye ocung iwi got mo ma tye dye pii. Pii man tye ka mol ka gunye ki gufu matek Kun dano man omako odoo mo mabor icinge odoo man bedo calo goli tye iye kun en tye ka mako rex idye pii man

Cal atura manen maboco kun tye lamal ki dog ngom ature man rangi ne tye ka nen maleng adada kun nyig kic acel opye i kom ature man tye ka ywao moc ature man.

Cal lee labwor mo ma en obuto idye tim ka ma en obuto iyenu nen kabedo ma otalo dok bene lum ma iye otwi manok adada ma polle weng gutwoo kabedo man nen kabedo ma ceng ryeny matek dok kot rii ka cwe.

Man cal atungu ma kiketo i ot mo maleng acel ki keto piny acel ki ngabo i kor ot ki dong matite ki ngabo ki malo i kor ot man ki goyo cal lutino mon adek ma gumako adungu i cingi acel tye lunero ma i dyere ki ma itenge-ni guruku bongo kun guyubo wigi ma nen mwonya tutwal

Bongi me twekwaro ma yam conpa kaki ma tye i lobo del col tye ma kingabogi i kor ot kingabogi tye lapiny gi koyo bene tye ma kibolo i kin bongi man kingabo i kom bongi mukene ma tye ni labowic ma kitiyo kwede i lobo arabo bene tye i mkin bongi man ma kimoyo bongi man tye ma kingabogi iye aryo dwong ayungcel tye i cingi tung lacam yung kucel tye yung lacuc.

Man tye jami mapol ma ki yubu ayuba ki tic cing jami calo gitiko me cing gingut ma kiyubo bene ki cing bongi me tekwaro ma ki ngabogi angaba mabedo calo giketo pi wele ma a ki woko ma nongo gimito wilo jami me tekwaro man jami gimoyo amoya bedo calo gitye ka catone acata ki bene lanyut pa lobo mo cal lobo mo ma kiyubo ayuba ma tye ki bongi mapol bene tye gicing gagi bene tye ka nen ki gingut mapol bene tye me

Cal lee cugi magitye ka cam idyer tim, idyer tim man tye lum magutwi macego cego mapotgi nen otwo yadi bene odongo matyene boco kun yadi man pegudongo maboco tutuwal yadi kine tye malac manen acel acel got bene nen tye ki i yo ngeye kun ping nen otwo maceng tye ka ryeny matek.

Cal cam ma kipito i bad got cam man kipito madwong ma omayo kabedo malac, cam man kilwongo ni majan majan man kipito pok kare ki cato wek okel cente i cing dano ki pito me acata loyo ma kipito me acamane-o got bene tye ka nen i yo ngeye.

Cal pii malac manen pii madit ma kilwongo ni nam pii man tye ka twaro manok kun bino iwi cere ci dok-o idyere dero manen ma meny tye ka menyo pii man kun dero man nenpa ceng matye ka poto aoota

Cal eonyo mo matye ka tuk iwi yamo kun pole tye nen pol maleng macal kot mo pe i iye winyo man doge dit kun bedo calo winyone maro kwo idog pii kama en camo jami mogo calo rec-ci winyo man oyaro bwome weng kun tye ka mol mere mot.